Yadda ake sarrafa shinkafa amma ta hanyar gargajiya ta gumin hannu. Sarrafa shinkafar da hannu yana da matakai daban-daban daga girbi har zuwa niƙa. Ga cikakken bayanin yadda ake yin hakan ta hanyar gumin hannu. Na farko girbi, a yanke shinkafa mai isa girbi da dare ba ko wuƙa a tare gundun Shinkafar kuma a bar shi ya bushe na ɗan kwanaki biyu zuwa uku a rana. Hakar shinkafa bugawa cire iri daga kanbi, a shinfiɗa tabarma ko wuri mai tsafta. Sannan a zuba shimkafa da aka busar a yi amfani da sanda ko kututture don doke shinkafar har sai da irin sun rabu da kanbin. Wata hanya kuma ita ce ɗaura gutun shinkafar a bugesu da dutse ko katako. Wanki ana raba shinkafa da busassun a busar da shinkafar a ɗaura shikafar a kan tabarma ko fili da babu datti. Niƙa ana iya cire ɓawo da dukka hannu .wanki na biyu na yi wa shinkafa tsafta goge shinkafa tsaftace ta da ajiyawa. Wannan hanyoyi ne na sarrafa shinkafa ta hannu yan ada wahala da cin lokaci amma yana ba da daman sarrafa shinkafa mak inganci ba tare da amfani da injina masu tsada ba.

Yadda ake saita injin fesa maganin ƙwari, sai ta injin feshi na da ƙyau yana da mahimmanci don ingantaccen sarrafa ƙwari mai inganci. Ga matakan da za ka bi don hakawa da shirya injin feshi na hannu, tattara kayan da ake bukata injin feshin maganin kwarin kofin aunawa ruqa mai tsafta kayan kariya, su ne abun rufe fuska sai takalma da kayan masu kariya. Waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata idan za ka haɗa shi. Na biyu shi ne duba da haɗa injin feshin, kafi amfani a tabbatar duk sun san suna aiki da ƙyau. Na uku shirya haɗin maganin karanta Rubutun da yake jikin kwalbar na magani don sanin yawan da za a sa. Wannan yana taimakawa wajen a san abun da za a haɗa matsin lamba, rufe tankin sosai don hana yoyo juyawa da feshi sau goma zuwa sha biyar, don samar da matsin lamba mai ƙyau. Gwada feshi da fesa dan ruwa kafan don duba yadda yake aiki. Sai daidaita bakin feshin sai fara feshi a tsaftace da ajiya. Shawara kan saka kayan kariya a duk lokacin amfani, ka da a ci sha ko a sha taba yayin feshi a wanke hannu da kaya bayan amfani da maganin ƙwari. A yi feshi da safe ko da yamma don sana saurin shamyewa, kana buƙata bayani sai ka sake duba takarda domin samun cikakken bayani a nan. Yadda ake saita.

Yadda ake fesa maganin ƙwari cikin inganci da kuma aminci, fesa maganin ƙwari da ƙyau yana da matuƙar mahimmanci don ingantaccen sarrafa kwari da kare lafiyar da kiyaye muhalli. Waɗannan matakai don tabbatar da feshi ya yi aiki. Na farko shiri kafin a yi feshi, saka kayan kariya zaɓin lokacin da ya fi dacewa. Duba yanayiniska na ruwan sama Na biyu hada maganin ƙwari karanta rubutjn da yake jikin kwalbar maganin ƙwari din sanin adadin da za aka haɗa yayin zuba maganin. Cika tankin fshin da ruwa tsafta auna yawan maganin ƙwari da ake bukata sannan a zuba a cikin tanki a juya ko girgiza don haɗin ya gauraya da ƙyau. Ciki tankin dan zuwa adadin da ake buƙata, amma a bar ɗan sarari don isaka. Shawara koayaushe a zuba maganin a cikin ruwa ba ruwa a cikin magani ba, don hana kunfa da matsalolin haɗin. Na ukun daidaita injini feshin da bakin feshin. Na huɗu yadda ake feshin. Na biyar bayan fsehin shawara kan kare kai. Kare yara da dabbobi daga maganin ƙwari ka da a ci sha ko shan taba yayin amfani da maganin. A adana maganin ƙwari a wuri mai sanyi mai bushewa nesa da abinci da ruwan sha.

Hanyoyin noma da ake amfani da su dan noman amfanin gona a Kano. A Kano manoma suna amfani da hanyoyin noma na zamani da na gargajiya dan girbe amfanin gona da yawa daga haɗi zuwa kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa, manoma na amfani da dabaru daban-daban dan inganta girbi ga wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da su a kano: noman hatsi, masara, dawa ko gero, noman shuka da dama manoma suna amfani da noman shuka da dama inda suke dasa hatsi daban-daban kamar dawa, gero da masara a fili guda wannan yana taimakawa wajan inganta samar da abinci da kuma rage cutar kwari. Noman ban ruwa a Kadawa da Kura, manoma na amfani da shirin ban ruwa dan noma shinkafa da tumatir a lokacin rani, ban ruwan yana taimakawa wajen samun samar da amfanin gona a lokacin da yake ruwa ya yi ƙaranci. Amfani da takin ƙasa dan inganta girbi, manoma na amfani da takin zamani da takin gargajiya kamar kashin dabobi dan ƙara yawan ƙasa, noman kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa kamar su tumatir, albasa da kuma kankana, sannan noman wake da wake da ɗanyen ganye kamar gyaɗa, wake ko kuma soya beans, noman shinkafa na noman kayan itatuwa da kiwo. Hanyoyin noma a Kano sun haɗa da: noman ban ruwa da haɗahaɗan noma wanda za a haɗa amfanin gona kala-kala a gona guda da fadama da noman fadama wanda ke taimakawa wajen inganta girbi da ƙara samar da abinci. Amfani da taki da kuma kiwon dabobi yana ƙara haɓaka samun kayayaki da samar da abinci a yankin.

Hanyoyin shirya filaye a Kano Najeriya. A Kano ana shirya filaye a Kano ta hanyoyi daban-daban, shirya filaye a Kano yana da matuƙar mahimmanci wajan samun ingantacen girbi, Kano ma suna amfani da hanyoyin zamani na gargajiya dan shirya ƙasar kafin dasa amfanin gona, ga wasu daga cikin hanyoyin shirya filaye da ake amfani da su a ƙasar Kano: akwai na farko noma, noma da goshi shirya filaye ta hanyar goyon ƙasa yana taimakawa wajan buɗe ƙasa da ɗigon ƙasa wannan yana sauƙaƙa shukar tsirai da kuma ƙara ingancin ruwa. Hanyoyin da ake amfani da su sun haɗa da noman goshi ga manhaja, goyon ƙasa na gargajiya, na biyu raraba ƙasa da ruwan ruwa, tsarin rarraba ƙasa manoma na amfani da rarraba ƙasa dan tabbatar da cewa ƙasar tana da daidaiton ruwan da ake ɗaukan kowane fili wannan yana taimakawa wajen rage tafiyar ruwa daga shuka zuwa kuma tabbatar da shuka ta samu ruwa sosai. Akwai ban ruwa a Kadawa, Kura da sauran yankunan Kano, manoma na amfani da ban ruwa kamar shirin ban ruwa na Kura dan samar da isashen ruwa ga amfanin gona wannan yana taimakawa dan tabbatar da cewa ƙasar tana samun ruwa mai kyau daidai lokacin da ake buƙata.

Fara zaɓen irin shukan dan ingantacen girbi a jihar Kano zaɓen iri yana da matuƙar mahimmanci wajen samun girbi mai yawa da inganci, manoma a Kano suna bin matakai na kimiya na gargajiya wajen zaɓen irin shuka domin tabbatar da inganci juriya da cututuka da dacewa da yanayin gona. Ga matakan da ake bi akwai matakai kamar haka: na farko fahimtar yanayin ƙasa da yanayin muhalin zaɓan nau’in iri bisa ga amfanin gona duba inganci iri da asalin su, gwajin iri a ƙananan filaye, haɗa nau’oin dan inganta girbin amfani da fasahar zaɓan iri waɗannan hanyoyi kusan guda shida ana amfani da su ne: domin ƙarin zaɓar irin shuka kamar fahimtar yanayin ƙasa da yanayin muhalin, manoma suna fara zaɓan iri ne ta hanyar fahimtar muhalin da nau’in ƙasar da yawan zafin wurin zaɓan nau’in irin bisa ga amfanin gona, shi kuma manoma na zabar iri bisa ga nau’in amfanin gona da suke son girba bayan zaɓar nau’in. Manoma suna bincika ingancin irin domin su tabbatar da yaya yake kafin a shuka irin a babbar gona, manoma suna yin gwajin shukar ƙananar filaye, zaɓan iri mai kyau yana taimakawa wajen inganta yawan girbi, rage yawan cutuka da juriya ga fari. Manoma a ƙano suna amfani da ingantatun hanyoyi kamar gwajin iri zaɓen iri daga cibiyoyin bincike haɗa iri da amfani da fasaha dan samun mafi kyau daga gonakinsu.

A cikin kano Nijeriya noma dabbobi yana daga cikin manyan ayyukan tattalin arziki kuma ana kiwon dabbobi iri-iri ,kowanne yana da amfani daban-daban ga cikaken bayani kamar yadda ake kiwo a yankuna Nijeriya a kano. Farko ana magana ne akan shanu, shanu ana kiwonsu ne domin nama da madara shanu suna da matukar mahimmanci ga manoma a Kano. Haka nan ana amfani da su ne wajen aikin gona musamman wajen sharar gona da kuma ɗaukar kaya. Mafi yawan shanu da ake kiwo a kano suna daga cikin nau'in bonaji yadda ya dace da yanayin zafi da kuma bushewar kasa a Arewacin Nijeriya. Na biyu muna da tumkiya ana kiwonta ne don nama fata da madara. Amfani da shi wajen yin kayan fata da kuma ɗanyen auduga, yana samar da auduga ba sai babban abu a wajen yankin ba. Kiwon tumkiya yana da mahimmanci a bukukuwan addini kamar a addinin laiya babbaninda manoma da dama ke sayarwa ko yanka abunsu. Sai akuya, akuya kamar tumkiya take ana kiwon akuya don nama madara da fata. Akuya tana da matuƙar dacewa da yanayin garin mu domin suna da sauƙin ayyuka a gonannaki da abun nan. Sana'ar kaji su ma suna yinsu ne domin su sami nama da kwai domin a yi amfani da su a cikin wannan yanki.

Ga wasu daga cikin hanyoyin kiwo da a ke amfani da su a Kano musamman ga kowanne daga cikin dabbobin da aka ambata, ga guda biyu daga ciki. Na farko muna da kiwon shanu, na biyu kuma kiwon kaji. Kiwon shanu a Kano ana barin shanu su yi wurin kiwo a fili ko kuma su yi tafiya cikin tsaunuka inda suke ciyar da kansu da ciyayi da ganye. Wannan hanyar tana bada banar shanu su ci abinci daban-daban, wanda zai taimaka wajen samun lafiya mai kyau da kuma samun ingantaccen abinci. Shanu suna buƙatar ruwa akai-akai musamman a yanayin zafi kamar na kano. Manoma suna tabbatar da cewa shanun suna samun ruwa sau biyu a rana. Haka nan suna basu linkin gishiri wanda ke taimakawa wajen samun sinadari masu gina jiki wanda ke inganta girman shanu da samar da madara. Kiwon kaji, kuma, a cikin noman kaji na kasuwanci musamman ga kajin da suke yin ƙwai ana amfani da tsarin rufi mai zafi, mai zurfi, wannan yana nufin a shumfiɗa ƙashin ganye ko itace ko kuma wani abu mai ɗauke da danshi a ƙasa wanda ke taimakawa wajen ɗaukar datti da kuma kiyaye tsabta, wannan tsarin yana rage haɗarin kamuwa da cututtuka da kuma taimakawa wajen sarrafa batirori.

Yadda kiwon shanu yake a Kano. Kiwon shanu yana da matuƙar mahimmanci da tattalin arziƙi ga rayuwar al’ummar Kano. Ana kiwon shanu domin nama, madara, fata da kuma aiki a gona. Hanyoyin kiwon shanu a Kano suna, sun dogara ne da yanayin muhalli, al’adu da kuma dalilan tattalin arziƙi. Ga wasu daga cikin hanyoyin kiwo da ake amfani da su: Tsarin kiwo na faƙo; wannan shi ne mafi yawan tsari da Fulani makiyaya ke amfani da shi, ana barin shanu su yi yawo su nemi ciyayi da ruwa suna motsawa daga wuri zuwa wuri. A lokacin rani makiyaya kan tafi wurare da suke da koren ciyayi kamar bakin rafuka da filaye da suka rage da shuka. Wannan hanya tana rage kuɗin ciyarwa amma tana buƙatar yawan tafiya da kulawa daga makiyaya, wani loacin ana samun matsala tsakanin makiyaya da manoma saboda taƙaddamar wuraren kiwo da gona. Tsarin haɗaɗɗen kiwo: Wasu manoma suna haɗa kiwo na fako da kuma ciyar da shanu da raguwar amfanin gona kamar shukan masara, gyaɗa da dawa. Ana ajiyar shanu a wurare da aka killace su, sannan a fita da su kiwo a lokuta na musamman. Wannan hanyar na taimakawa wajen kula da yawan shanu, karesu daga satar dabbobi da kuma hana su shiga gonakin mutane.

Kiwon awaki a Kano. Kiwon awaki yana da matuƙar muhimmanci a kano inda ake kiwon su domin nama, madara, fata da takin gona. Awaki na da sauƙin kiwo saboda suna iya rayuwa a wurare masu tsananin zafi da ƙarancin abinci. Hanyoyin kiwon awaki a Kano sun bambanta dangane da arziƙin mamoni, yana yanayin muhalli da dalilin kiwo. Tsarin kiwo na farko: Wannan shine mafi yawan tsarin kiwon awaki a ƙauyuka da yankunan karkara ana barin awaki su yi yawo a kusa da gidaje ko gonaki don su nemi ciyayi, ragowar amfanin gona da sharan gida. Wannan hanya bata da tsada amma yana buƙatar sauraro da kulawa don hana awaki kutsawa gonakin mutane ko su ɓace. Da dare ana kulle su a cikin akurki ko keji domin kare su daga ɓarayi ko namun daji. Tsarin kiwo na rabi fako: Manoma suna haɗa kiwo na yawo da kuma ciyar da awaki a gida ana barin awaki su fita su ci abinci a waje da, rana sannan a dawo d su gida da yamma a basu ƙarin abinci. Ana basu ciyawa kamar raguwar shuka domin su domin kar su rame, wannan tsarin yana rage yaɗuwar cututtukan hawa hawan awaki shiga gonaki da kuma inganta girman su. Tsarin kiwo na zamani, wannan hanya ana amfani da ita ne a gonakin zamani da birane inda ba fili ko kiwo sosai. Ana ajiyar awaki a cikin gidan kiwo inda ake bashi ciyawa musamman ganyen da aka tanada da gishirin ƙara kuzari. Ana amfani da nama da madara masu inganci koda yake yana buƙatar kuɗin saka jari da kulawa sosai yana bada riba sosai.

Yaya kiwon aladu yake a jihar Kano. A cikin jihar Kano kiwon alade yana da ƙalubale sosai saboda al'adun da addinin wannan yankin da zamantakewar wannan guri kasancewar yawanci al'ummar yanki musulmai ne, kuma addinin musulunci yana hana cin naman alade. Saboda haka kiwon alade yana da iyaka sosai ko kuma babu shi kwata-kwata. A wasu sassan Nijeriya musamman kudancin ƙasar kowon alade ya zama ruaan dare yadda ake amfani da rsarin kiwon gargajiya da tsarin na zamani. Waɗannan yankuna ana kiwon alade don samar da nama da kuma samar da riba daga kasuwanci. Ana amfani da tsarin kiwon alade na gargajiya inda ake bari su yi kiwo a fili suna cin abinci daga bincike yayin da tsari. Kowon zamani ke amfani da wuraren kiwo na musamman tare da ciyar da su abinci mai gina jiki don samun girma ciion sauƙi da sauri da inganci. Duk da haka a kano da dalilai na addini da al'ada kiwon alade ba ya samun karbuwa kuma yawancin mayar da hankali kan kiwon dabbobi kamar shanu, awaki da tumaki waɗanda suka fi dacewa da buƙatun al'ummar yankin.

Kiwon kifi a Kano. Kiwon kifi yana ƙara bunƙasa a Kano saboda ƙaruwar buƙatar kifi kamar karfasa da talafiya. Akwai gonakin kifi da nama a Kano da ke samar da kifaye don kasuwanci da gida don abinci. Ana yin kiwon kifi ta hanyoyi daban-daban dangane da wurin kiwo, albarkatu da manufar kiwon. Hanyoyin kiwon kifi a Kano. Kiwon kifi a ruwan kwata: Wannan shi ne mafi shahara a Kano. Ana gina tafkunan roba, suminti, ko kuma a cikin ƙasa domin kiwon kifi. Ana cika tafkuna da ruwa mai tsabta daga rijiyoyi, rafuka da ruwan-sama. Ana sa kifi irin su karfasa da talafiya, sannan a ciyar da su da abincin kifi na kasuwa ko abincin gona. Dole ne a kula da ruwa, yanayin zafi, da lafiyar kifi don hana cututtuka da saurin mutuwa. Kiwon kifi a container: Ana amfani da wannan hanya ta dam, tabkuna da rafuka inda ake ajiye kifi a cikin container na raga ko ƙarfe a cikin ruwa. Ana ba kifin abinci na musamman har sai sun girma: Wannan hanyar tana da ƙarancin kuɗin kiwo amma yana buƙatar kulawa sosai don hana fita da satar kifin. Kiwon kifi a tankuna: A cikin birane da wuraren da ba su da fili sosai, ana kiwon kifi a tankuna da na roba ko suminti. Ana amfani da na’urar tsabtace ruwa don kiyaye ingancin ruwa. Ana sarrafa sinadaran ruwa, iska da yanayin zafi don hanzarta girman kifi: Wannan hanya tana bada yawan amfanin kifi amma tana da tsada saboda amfani da wutan lantarki da tsabtace ruwan.

Kiwon kajin gona a Kano. Kiwon kajin gona yana da matuƙar tasiri a Kano, yana samar da nama, ƙwai da kuɗin shiga ga manoma. Ana kiwon kajin agwagwa, tururu da tsuntsaye don kasuwanci ko amfani a gida. Manoma a Kano suna amfani da hanyoyi daban-daban na kiwo dangane da albarkatu da nufin kiwonsu. Hanyoyin kiwon kaji: Kiwo a fili; wannan hanyar gargajiya ce da ake barin kaji su yi yawo a fili. Kaji suna cin hatsi, ƙwari, raguwar abinci da tarkacen gona. Ana gina masu masauƙi mai sauƙi daga katako, ƙasa ko kwali don kariya daga haɗari da muggan dabbobin. Wannan hanya ba ta da tsada amma tana da barin kaji cikin haɗari, cututtuka, muggan dabbobi da yanayin mara kyau. Kiwo a rufe da fili: Wannan hanyar tana haɗa da kiwo a fili da kuma a ɓoye don kasuwanci. Ana ajiye kaji a ɗakin kiwo amma ana basu dama su yi yawo acikin rariya. Manoma suna ciyar da kaji da abinci na kasuwa don inganta girma da lafiyarsu. Kiwo a rufe kawai: Wannan shi ne hanyar zamani da kasuwanci mafi tsari haka, ana kiwon kaji a ɗakin kiwo da aka tanadar da fitilu, iska da sarrafa zafin jiki. Hanyoyin ciyar da kaji: Kaji suna buƙatar abinci mai gina jiki don girma, ƙwai da lafiya.

Hanyoyin magani da inganta samar da kaji ko kifi ko shanu ko akuya a Kano. Manoma a Kano suna amfani da hanyoyi daban-daban don kula da lafiya da inganta kiwo domin hana cututtuka, hanzarta girma, ƙara yawan haihuwa da samun riba mai yawa. A wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen kiwon kaji ko kifi ko shanu da akuya a Kano. Na farko kaji, rigakafi da maganin cututtuka: Ana yin allura don hana cutar ta girmama ana amfani da magunguna don maganin gudawa da cutar hanji, ana amfani da wani maganin gudawa da cutar hanji. Ana amfani da wani magani dan kawar da tsutsotsi na ciki. Ana wanke ɗakin kiwon kajin akai-akai don hana yaɗuwar cutar. Ciyarwa da hanzarta girma: Ana amfani da vitamin da magungunan girma don ƙara ƙwai da inganta naman kajin. Ana ciyar da kaji da abinci mai gina jiki kamar waken soya haɗi da abinci mai yawan gishiri a ciki don inganta ƙwai. Ana amfani da maganin abinci mai gudanarwa ya narke don ya narkar da abincin.

Nau’ukan ƙasa da ake samu a Kano. Jahar Kano tana da nau’ukan ƙasa daban-daban sakamakon kasancewar ta a yankin sudan savana da sahel. Nau’ukun ƙasa mafi yawa a Kano sun haɗa da ƙasa mai yashi; ana samun ta a arewacin Kano musamman ma a yankunan da ke kusa da sahel. Wannan ƙasa tana da sauƙin narkewa da ruwa amma bata da wadataccen sinadarin gina shuka, don haka ana buƙatar ƙara takin zamani ko takin na gargajiya don inganta amfanin gona. Ƙasar mai laushi da wadata: Wannan itace mafi kyau ga manoma kuma ana samunta a yawancin gonakin Kano. Tana da ruwa mai kyau, tana da sinadari masu kyau ga shuka kuma tana da sauƙin noma, amfanin gona kamar gero, masara, da gyaɗa. Ƙasar mai taushin danƙo: Ana samun ta a wasu guraren musamman a kusa da koguna, da fadama. Wannan ƙasa tana riƙe ruwa sosai amma tana iya takura shuka da ba za ta iya shiga zurfi ba duk da haka tana da amfani ga manoma shinkafa da kayan lambu.

Hanyoyin inganta amfanin gona bisa nau’ukan ƙasa a Kano. Tunda kano tana da ƙasar yashi mai laushi da wadata da kuma mai danƙo ƙasa ko kuma haɗin su dole ne a yi amfani da dabaru da suka dace don ƙara yawan amfanin gona na hanyoyin da suka fi dacewa. Hanyoyin inganta ƙasa mai yashi; matsaloli, ruwa yana wucewa da sauri babu sinadari masu yawa ba ta iya riƙe danshi sosai ma’ana bata iya riƙe ruwan, ruwan yana zirarewa ta cikin ta da sauri. Yadda za a bi a magance shi ne tsara takin gargajiya yawwa, yi amfani da takin shanu, tsirrai da suka lalace ko raguwar amfanin gona don ƙara gina ƙasa, rufe ƙasa da ganye ko robobi don hana yayyafa ruwa da rage zafin rana. Noman shuka masu gyaran ƙasa irin su wake da gyaɗa, don ƙara nitrogen a ƙasa. Amfani da ruwa da hankali, yana amfani da ban ruwa a hankali ba tare da yashi ya bushe ba da sauri ya bushe da sauri ba. Sarrafa iri da ganye; Shuka ita ce, a ce, it ace, shuka ita ce a ce shuka itatuwa domin hana rugujewar ƙasa, iska haɗaɗɗuwa. Hanyoyin inganta ƙasa mai laushi da wadata. Matsaloli; idan ba a sarrafa shi da kyau ba zai iya rasa sinadaran sa da kyau. Magani; juyar da nau’ikan shuka, yi amfani da taki koren taki, amfani da taki da hankali, shuka bishiyoyi a gona.

Hanyoyin da ake amfani da su don kula da yin tafiyar ƙasa da ruwa. Zaizayar ƙasa yana faruwa ne lokacin da ruwa ko iska ke wanke wa ko hura ƙasa wanda ke rage albarkanta kuma yana lalata gonaki. Waɗannan hanyoyin suna taimakawa wajen daƙile shi; Yin noma kanto: A nema gona bisa ga yanayin ƙasa maimakon a haɗu a haɗa ta a layi madaidaici. Wannan yana rage gudun ruwan don kada ya wanke ƙasan. Yin matakai a ƙasa mai tsayi; Ana ƙirƙirar matakala a gangarar tudu don rage gudun ruwan. Wannan yana da amfani a yankunan dake da tudu ko duwatsu. Yin cuɗanya; Rufe ƙasa da ganye, itace, ciyawa, bushasshiya ko robobi, yana rage yawaitar ruwa a ƙasa da hana iska ta kwashe ƙasan. Yin rufin abin da aka shuka; Noma ciyawa, ko tsire-tsire masu rufe ƙasa, wannan shuka suke suna riƙe ƙasar tare da hana lalacewarta. Noman bishiyoyi da Katanga; shuka bishiyoyi a kewaye da gona don kare ƙasa daga iska da ruwa, irinsu acaciya da nemo suna taimakawa wajen kiyaye ƙasar gona. Kula da cututtukan, kula da cutar ƙwari; Ƙwari kamar tsutsotsi, ɓeraye da wasu huldi suna rage amfanin gona kuma suna haddasa cututtuka waɗanda hanyoyinsu na taimakawa wajen daƙile su. Juyar da nau’in shuka; Haɗa shukar, amfani da hanyoyin halitta, yin amfani da magungunan halitta, tsaftace gona, amfani da irin shuka masu juriya, yin amfani da kayan kama ƙwari, kula da ban ruwa da ƙasa. Waɗannan duk hanyoyi ne da suke la da suke kiyaye lalacewar ƙwari, ƙwari su zo su lalata amfanin gona.

Matsayin mata a shashen noma a Kano. Mata suna taka muhimmiyar rawa a harkar noma a Kan, tun daga matakin noman gona har zuwa sarrafawa da kasuwanci. Ga yadda mata ke ba da gudumma a sashen noma a Kano: Na farko nama da samar da amfanin gona, kiwon dabbobi da noma na gida, sarrafa amfanin gona, kasuwanci da talla, zaɓen iri da adana shi, gudummawa a ɓangaren abinci da aro. Ƙalubalen da mata ke fuskanta a noma; Mata suna taimakawa ta hanyoyin nan da na lissafo guda shida; mata suna shuka, wandara da amfanin gona, girbi da tattali, ɓangaren kiwo, mata suna kiwon kaji, awaki, tumaki da shanu, kiwo. Ɓangaren sarrafa amfanin gona, mata suna da rawar gan wajen sarrafawa da adana amfanin gona, misalai sun haɗa da sarrafa shnkafa, da da sarrafa wake da gyaɗa don yin waken soya da man gyaɗa. Wajen kasuwanci da talla, mata suna siyar da amfanin gona a kasuwanni irin su kasuwan dawanau da kasuwar singa da kasuwar sabon gari. Zaɓen iri da adana shi, mata sun aba da gudummawa wajen zaɓen iri mafi inganci don noma da na gaba, suna adana irin wake, masara da dawa domin noma a lokacin damina da rani. Gudummawa a ɓangaren abinci, mata suna da hidindimu suna da mahimmiyar rawa a fannin abinci da gina jiki, ta hanyar dafa abinci mai gina jiki ga iyali. Ƙalubale da mata ke fuskanta a noma; Duk da rawar da mata ke takawa a noma a Kano suna fuskantar wasu matsaloli kamar su rashin damar mallakar fili, ƙarancin jari, rashin ishasshen kayan aikin zamani, kasuwanci dake da wahalar shiga saboda matsalar ƙayyade farashi, rashin kasuwa mai kyau.

Matsayin matasa a sashin noma a kano. Matasa suna taka muhimmiyar rawa a dukkan matakai na sassan noma a kano, tun daga noman gona, sarrafawa, fasaha, har da kasuwanci, saboda ƙarfin su da sabuwar fasahar zamani hakan tana taka rawar gani wajen inganta noma da ƙara haɓaka tattalin arziƙi. Noman gona da kiwon dabbobi: Matasa suna shiga harkar noma ta haɗi, masara, shinkafa, dawa, kayan lambu, su tumatir da albasa, tarugu. Wasu suna kiwon kaji, awaki, tumaki da shanu don kasuwanci. Suna amfani da sabbin hanyoyin noma kamar amfani da takin, zamani ingantattun iri, amfani da fasaha a nan. Matasa suna amfani da nau’o’i kaman wannan jirgin sama, ƙaramin jirgin sama da yake kewaye gona, yanayin ma’aunin guri, da na’urorin ban-ruwa don sauƙaƙa noma. Wasu matasa suna ƙirƙirar manhajoji wayar hannu don tallafawa manoma wajen samun bayanai kan kasuwa da yanayin noma. Suna noman zamani da amfani da koren gida domin samar da abinci mai yawa a ƙananan filaye. Sarrafa amfani gona, matasa suna bunƙasa masana’antu da ke sarrafa adana amfanin gona kamar sarrafa shinkafa da wake dafa da sarrafa gyaɗa zuwa mangyaɗa, sarrafa madara zuwa nono da chukwi, adana tumatur da albasa don siyarwa lokacin rani.

Tasirin yawaitar jama'a akan noma a kano. Yawaitar Jama'a a kano yana da matsala mai girma kaman ga noma. saboda yana haifar da ƙarancin filaye, gurɓacewan muhalli da ƙarancin albarkatu. Kano ita ce mafi yawan jama'a a najeriya, kuma yawan jama'arta na ƙaruwa da sauri. Wannan yana barazana ga ci gaban noma a yankin. Akwai abubuwa da dama kamar ƙarancin filayen noma, yayin da yawan jama'a ke yawa anfi mayar da filaye gonaki zuwa gidaje da kasuwanci. Manya yankuna da ake noma kaman gezawa, bankore da tudun wada, an rasa filaye sakamakon yawan gine gine. Manoma na komawa ƙananan filaye wanda ke hana shi yin noma ya faɗi. Matsin lamba kan albarkatun noma, ruwa shi ma yana taɓuka gagarumar matsala, raguwar ingancin ƙasa da kare muhalli, yawan zaizayar ƙasa yana rage amfanin gonan, ƙarancin ayyuka na tallafi ga manoma shi ma yana taka muhimmiyar rawa, ƙarancin abinci da tsadar rayuwa, shi ma haka. Yanda ake magance matsalar inganta noma na zamani, samar da tsarin filayen, noma horan matasa kan noma, inganta hanyoyin ajiya da sarrafa abinci.

Horan ayyukan bunƙasa noma da ilimi da na samu a lokutan da suka gabata shekara biyu da suka wuce ko daga nan zuwa shekara biyu da suka wuce, a gaskiya ban samu ba sai guda daya da na samu a karshen wannan shekarar wanda wata ƙungiya ko in ce gwamnatin jihar kano ta shirya kuma ta gabatar da ya samu halartar dubban al'umma yan kasuwa da malamai da manoman ma, na daga cikin jihar Kano da suka je suka halarta certificate ne da aka bayar na shaida daga wani kamfani ya ɗauki nauyi mai suna mega creative global technology wansa ya ba da certificate ɗin a ƙarshen shekarar nan da ta gabata. Ya dauki wajen wata huɗu makwanni wajen goma sha biyu kenan, wajen sha shida ana abu guda daya wanda ya sami bayanai yadda za ka yi aikin gina da amfani da waɗannan abubuwan na zamani kamar jirgin ta shi yadda za ka yi haɗa magunguna da dai yadda ma za ka kula da noman daba daya wanda ya sama halartar mutane da yawa nima ina ɗaya daga cikin wanda ya sama tagomashin tunda ƙyau ne aka yi shi daga gwamnatin jihar Kano. Allah ya saka musu da alkairi.

Har zuwa wane lokaci ne ya kamata a haɗa noma a makarantun ƙananan da kuma manyan kafin a je ga jami'an? Wannan tambayar ga amsarra wanda ta dace da ita, ya dace a saka noma a cikin kundin karatun karamar makaranta da babbar makaranta domin yana da matuƙar mahimmanci Ga ingantaccen abinci da tattalin arziki da ɗurewar muhalli. Amma ko ya kamata a tilasta shi? Ya dogara da manufar tsarin ilimi dake son hadawa da shi shi. Dalilin da yasa ya kamata a haɗa da noma. Na farko sanin mahimmanci abinci. Na biyu ƙwarewar rayuwa. Na uku biniyar tattalin arziki. Na huɗu canjin yanayi da ɗaurewa. Na biyar daman aiki. Waɗannan abubu guda biyar su ne dalilin da ya kamata a haɗa da noma a ƙananan makarantu da mabiyansu. Ya kamata a tilasta koyo? Wannan tambaya ce mI ƙyau, e amsa a makaranta ƙarama a matsayin wata hanya don koyawa yara asalin ilimi noma yadda ake shuka da kiwo da kuma kula da muhalli. A makarantun gaba da firamarib ya dace ya zama tilasa har zuwa mataki misali a matakin sakandire na farko amma aya zama zaɓi a matakin gaba domin baiwa ɗalibai damar zaɓar fanni da suke sha'awa.

Kana tunanin wannan zai taɓa hibba na abinci? E haɗa noma a cikin kundin karatu zai taimaka wajen inganta wadatar abinci ta hanyoyi masu zuwa don kara ilimin noma. Koyar da yadda dabarun noma amfani da fasaha zai ba su ƙwarewa wajen sarrafa gona da kiwo kara ma matasa sha'awa. Matasa da yawa za su iya runguwamar noma a matsayin sana'a wanda zai rage dogaro da tsofafin manoma. Inganta fasahar noma, amfani da ƙananan jirage masu tashi, fasahar da kimiya ta mai kwakwalwa da fasahohin zamani zai taimaka wajen kara yawan amfanin gona da rage asara. Ƙara samar da abincin a matakin gida idan yara sun koya noma za su iya taimakawa wajen samar da abinci a yankunan su wanda zai rage yinwa da inganta ɗaurewar noma. Koyar da dabarun noma masu jurewa sauyin yanayi zai taimaka wajen kiyaye qbinci ga al'umma a nan gaba. A takaice ilimin noma tunda wuri zai haifar da matasa masu fasaha da kuma hina ingantaccen tsarin noma wanda zai tabbatar da wadatar abinci na dogon lokaci.

Me ka sani ko me ka fahimta game da noman halitta ko noma ɗabi'a. To mene ne noman halitta da kuma noma ɗabi'a? Noman halitta ko noma ɗabi'a wata hanya ce ta noma mai ɗaurewa dake mayar da hankali kan amfani da hanyoyin halitta yawan ire-iren shuke-shuke da dabarun kare muhalli don inganta ingancin ƙasa, tawa amfanin gona da kare muhalli. Wannan tsarin yana kaucewa amfani da sina darin masu guba, maimakon haka yana dogara ne da magungunan halita kamar taki na ɗabi'a ƙwayoyin cuta masu amfani da hanyoyin sarrafa ƙwari na ɗabi'a. Muhimman abubuwa na noman halitta ko na ɗabi'a, na farko inganta lafiyar ƙasa. Na biyu sarrafa ƙwari da cututtuka. Na uku kare muhalli da yawan tsirrai. Sai na huɗu kare ruwa da aiki mai ɗaurewa. Na biyar gujewa shuka. Waɗannan abubuwan guda biyar mahimmai na noman ɗabi'a ko na halitta. Ƙaidojin noman ɗabi'a ko na halitta kiwon lafiya, kare muhalli ɗaurewar aiki. A yau noman haliita na hadewa da fasahohin zamani kamar ƙananan jirage masu tashi, kwakwalwa mai aiki da na'urorin abun IOT don bibiyar ingancin ƙasa, sarrafa ƙwari da ban ruwa cikin sauƙin da inganci.

Kana tunanin amfani da ƙwayoyin halitta zai taimaka wajen zaɓen ko tantance yanayi da kuma kiyayewa daga yi zaizayar ƙasa? E, ina goyan bayan amfani dabarar shuka iri-iri don magance matsalolin yanayin. Yadda nona iri-iri zai taimaka wajen magance matsalolin yanayi sun haɗa da: na ɗaya juya da kauri yawaita iri-iri na shuka sai ƙarfafa juriya. Yin noma da iri-iri na amfanin gona masu jirewa fari yana tabbatar da cewa aƙalla wasu za su rayu a lokacin fari. Kare danshin kasa, yin amfani da shuka mai rufe kasa da da rufe ta gaba ɗaya na hana kasa yin bushewa cikin sauri. Shuka mai dogayen ido. Shuke-shuken masu zirfi misali dawa da waken daji, na iya samu. Ruwa ƙarƙashin ƙasa wanda ke sa su tsari daga fari. Na biyu hana rugujewar ƙasa, shuka mai rufe kasa shuka da yawa tana da amfani da citayi dake rufe kasa. Mosali wake-wake da ciyayi kan hana ruwa daga wanke kasa. Ginar bishiyoyi su ma suna amfani da hana zaizayewar kasa. Canza iri na kowane kaka shi ma yana hana zaizayewar ƙasa. Na uku shi ne kariyar gonaki daga sauran matsaloli yanayi. Akwai magance ambaliya rage sauyi zafin jiki kariyar shuka daga ƙwari da kuma cututtuka.

Wani sabbin hanyoyin ne na amfanin noma wanda aka haɗa ake noma shinkafar da masara da kuma gero. A waɗannan sabbin hanyoyi da ake amfani da su a kano don noman shinkafa da wake da masara a jihar Kano an ɗauki sabbin hnyoyin noma don ƙara yawan amfanin gona kamar shinkafa dawa da masara. Waɗannan hanyoyin sun haɗa da amfani da sabbin iri masu inganci na farko kenan, na biyu ƙyawawar dabarun noma. Na uku sarrafa kwari da cututtuka na huɗu noman ƙasa cikin taari. Na biyar yawaita iri a matakin al'umma. Waɗannan nan sabbin hanyoyin ne don ɗorewar noma a Kano. Manoma suna amfani da iri masu juriya dake ba da girbi mai yawa, misali an sama bunƙasar amfanin gona da buɗaɗɗen iri na masara wanda ke samar da matsakaicin guda arba'in da huɗu tan a kowacce aka fiya da yadda ake samu a baya. Ana maida hankali kan nesanta shuka akan lokaci da yin amfani da takin zamani cikin tsari. Shirin Kano state approval development project. Wani shiri ne da ya horar da manoma yin amfani da wanɗannan dabaru. Manoma suna amfanai da hanyoyin da aka koya musu da kuma wasu hallitu don ya kare ƙwari cututtuka shuka maimakon dogaro ga magungunan ƙwari na sinadarai.

Kwatanta sabbin hanyoyin noma da na gargajiya. Sabbin hanyoyin noma sun fi na gargajiya dangane da yawan amfanin gona inganci da daurewa duk da haka hanyoyin gargajiya na da amfani a wasu lokutan, ga kwatancen bambance-bambancen su. Na farko yawan amfanin gona mafin inganci sabbin hqnyoyi na iya ruɓanya amfnin gona sau biyu zuwa biyar fiye da na gargajiya. Na biyu inganci da buƙatar aiki, mafi inganci sabbin hanyoyin na rage wahala aiki da kuma ba da damar noma manyan gonaki. Na uku daurewa da tasirin muhalli ingantacce sabbin hanyoyin noma sun fi sarrafa albarkatyn ƙasa. Amma ana buƙatar gujewa amfani da sinadari da yawa. An huɗu juriya ga sauyin yanayi mafi inganci. Sabbin hanyoyi ka ba da damar noma duk shekarar suna jure fiye da ambaliya. Na biyar amfanin tattalin arziki da wadatar abinci, sabbin hanyoyi na rage yunwa ƙara kuɗin shiga da tabbatar da wadatar abinci. Sabbin hanyoyi a karshe sun fi inganci amma hanyoyin gargajiya na da amfani.